Abaami batudde ku lyato era ng'eryato lino liri kuseeyeeyeza ku mazzi. Abaami bano buli omu mu ngalo ze akutte enkasi ekuba amazzi eryato lisobole okutambula obulungi. Eryato lino lya mugaso gamba nga lisaabaza abantu okuva ku lubalama olulala okudda ku lulala. Likozesebwa mu kuvuba gamba ng'ebyennyanja.